Elyato erili kumbali okwa maadhi nga kilimu eisubi eikalu ghaligho nho musaadha agemye ku kintu ekili ku lyato, ayambaire ebyeru empale ndhirugavu.

Ebimuli nga kuliku endhoki ndhala nga eri mulangi eye kyenvu ku kabinha kwayo kwabaku langi endhirugavu.

Omukyere ogukali munhimiro ngabakali gusala einhuma ghagwo ere yegukoma yabayo obuti obuliku amakola agakyiragala enhomumbali yabayo obuyumba obwe isubi

Abaana bebali kusiiga langi mu maiso, nga ali basiiga ayambaire enkofira emyufu esaati ndhirugavu nhe empale, bbaga ndhirugavu.

Ogudumo ogubisa amaadi nga ghaneno ghegayuyikira ghabongokabongoka kumbali kwabaku ekisenge nikumbali kwona kwabaku ekisenge ekyamatofali

Abazanhi abo mupita nga bali basatu, omulala ali inhuma ali kulumuka ababiri bali mberi nga oghundhi agemye omupira nga era bali kulumuka.

Omwala ogw'amaadhi nga kumbali kuliku elyato. Emberi ere yabayo obuyumba obw'eisubi. Ghano enho ghabawo omuti ogw'ebinaazi.

Ekipande ekyeisomero nga kiriku langi isatu emmyufu nheya bulu nhe' ndheru. Enhuma ghakyo yabayo enhumba nhe miti

Ogu mmotoka ogulima emmere nga guli mu langi embeli ghagwo eya kilagala. Einhuma ghakyo eliyo langi eya kyenvu. Emipiira...

Obuyumba obwe'isubi nga ba buzimba kumbali okwa maadhi nga ghaligho ku nho mwiga nhe lyato lya agho nga lili kumbali mabali okwa'maadhi ghabagho nho muti.

Olugudho olwaitaka nga lulimu emotoka, kumbali kwalwo kwabaku olukonko olwa amaadhi. Nga mulukonko mulimu abantu abalimu.

Emiti mingi nga mulimu engyira ibiri edhendhaghulo nga gyiriku amakola agakyiragala nga egyindhi gyiriku amapalufu

endhoki nga nhingi ino, nga dhiri mu langi isatu. Eya kyenvu, endhirugavu, amaghagha gabaaku enderu.

Endhoki nga nhingi inho! Kibututu. Nga dhiri mu langi isatu. Endhirugavu, endheru, nh'eya kyenvu .

Endhoki nga eri ndala, nga eri ku kimuli. Nga erimu elangi ibiri, endhirugavu nh'eya kyenvu.

Endhuki edhegemye kulusaga ekyibbututu nga nnhingi'nho nga dhiri mulangi ibiri eya kyenvu enhe dhirugavu olusaga lwabaku amakola agali mulangi eya kiragala

ekireli ekiri mu langi emyufu, nh'amaadhi agali mu langi emyufu nga galimu amaato nga erindhi lirimu ghagati, angadhi gali kumbali, galiku abantu.

Omwaana omughala nga atoire enhanha mu kasero adhigemeire ku mu twe mumukonho gwe ogundhi agemyemu sente nkumi ibiri nga ali ku seka

Ebisolo ebyo munsiko nga byonabyona bifananha, ghebili ghaligho eisubi kumbali ghabagho nho muti nga kuliku amakoola ga kilagala.

Emmotoka, edhipakinze kumbali okw'engira, nga mumbali ghadho ghaligho enhumba enhungi eya kalina nga eliku ebigambo, bili mu langi endilugavu.

Omwaana nga muto ayemereire, ayambaire eitale akasati akali mu langi endheru ghansi mu bigere ya vala sitokisi nga yesiire ku kayumba ake bibagho.

Olusiniya lwebataileku eby'okulya. Nga kuliku sumbusa, nh'obundazi bubiri, nhi kambakamba ndala. Nga era sumbusa nh'edhisingaku bungi.

Eidhuka eritundha engoye edho kwambalibwa nga dhilina mu langi edhe ndhaghulo. Emyufu, endheru nhe dha bulu.

Obutimba obuliku ebituli ebingi obugema engege, nga buli mu langi ibiri, endheru neya kiragala.

Akaato akembagho nga kali kumbali okwa kaala akatonho nga kumbali okwo mwala kuliku eisubi nhi ghagati ere mwisubi yabayo akati.

Engira eya kolansi enhirira obulungi nga erimu emmotoka edhiri kutambula diri munamba eyakyenvu eghala ere yengira eriyo enhumba.

Omusaadha ali kwendha osuula omupira munsero nga ayambaire ekikoti kimyufu, ku mutwe ataireku enkofira.

Abasaadha balibabiri nga balikulimisa ente nga oghundhi agemye kumbago yalinga enho oghundhi alinhonheraza nte

Paka erigho eye motoka nga eriyo nhe dhipakinze kumbali okwo lugudho kumbali kule kwabaku amakalina.